Esibhedlela lapho abamongikazi kumbe abodokotela abafundela khona ngemikhuhlane etshiyeneyo engabe ihlasela abantu njalo lezindlela zikuvikela le mkhuhlane ukuze ingakhoni ukubabulala.

Izigqoko ezigqokwa ngabodokotela kumbe abomongikazi abafundela ngemikhuhlane etshiyeneyo engakhona ukubulala abantu uma ingaphuma lapho bayabe bezama ukudinga imithi engasiza ukulapha imikhuhlane le.

Ibhakane elande ukutholakala esibhedlela elitshengisa ngemikhuhlane etshiyeneyo engahlasela abantu uma benatha amanzi angcolileyo .ibhakane leli liyatshengisa njalo lendlela zokuvikela leyi imikhuhlane.

Imihlangano lapho odokotela labomongikazi abahlanganisa khona abantu abagulayo ukuze bakhone ikubelapha ngemikhuhlane etshiyeneyo engabe ibahlasela kulesisigaba bayabuya lemitshina etshiyeneyo yokukhangela leyi mikhuhlane.

Ukulatshwa kwabantwana ezikolo ngabodokotela labomongikazi abenza ngokwempilakahle yabantwana besikolo. Lokhu kuvikela imikhuhlane etshiyeneyo engabahlasela emizimbeni yabo.

Imihlangano eyenziwayo ngabaphathi belizwe bekhuluma ngezempilakahle ngemikhuhlane etshiyeneyo engahlasela abantu njalo lezindlela zokuvikela leyi mikhuhlane.

Imihlangano lapho abodokoteka kumbe omongikazi abahamba khona ezigabeni befundisa abazali labantwana ngemikhuhlane etshiyeneyo engabahlasela njalo bebafundisa ngezindlela zokuvikela leyi mikhuhlane.

Ukulatshwa kwabantwana esikolo ngabodokotela labomongikazi abenza ngokwempilakahle yabantwana besikolo. Lokhu kuvikela imikhuhlane etshiyeneyo engabahlasela njalo lengabalimaza emzimbeni yabo.

Imihlangano lapho abodokotela labomongikazi abahamba khona esigabeni besiyafundisa abantu ngempilakahle, njalo besiyalapha imikhuhlane etshiyeneyo engabe ihlasela uzulu wonke.

Imihlangano eyenziwa ngabaphathi abezempilakahle lapho abodokotela labomongikazi abahamba besiyafundisa uzulu ngemikhuhlane etshiyeneyo njalo lokulapha imikhuhlane etshiyeneyo engabe ibahlasela

Esibhedlela lapho abomongikazi abalapha khona abantu abadala kumbe abantu abakhulileyo .Bebalapha ngemikhuhlane ehlukeneyo engabahlasela , abomongikazi baphatha abantu abadala ngesineke.

Impahla ezigqokwa ngodokotela kumbe omongikazi, ezibavikela emikhuhlaneni abayabe befunda ngayo ukuze bakhone ukuthola imithi engcono engakhona ukusiza abantu.

Ekliniki lapha abazali abafundiswa khona ngemikhuhlane engabe ihlasela abantwana ngabodokotela, ngabomongikazi njalo bayaphiwa amabhuku okuba besebenzise.

Imikhuhlane ehlasela abadala kumbe abantwana. Eminye le mikhuhlane iyanceda ekusiliseni kumbe ekuqiniseni imzimba, ukuze ikhone ukumelana leminye imikhuhlane. Njalo eminye yakhona iyabulala.

Imithi ehlatshwa ngabadala kumbe abantu abancane ngabodokotela kumbe umongikazi ukuze bezivikele emikhuhlaneni ehlukeneyo engabahlasela emzimbeni yabo.

Ezibhedleleni okulabodokotela abangaba angabomana kumbe abobaba abasiza khona omama abalabantwana yimikhuhlane etshiyeneyo engabe ibihlasela odokotela laba bayande ukuba lomusa

Imitshina esetshenziswa jikelele indawo zonke, esetshenziswa ngabodokotela kumbe abomongikazi ukubakwazi imikhuhlane etshiyeneyo etholakala ngaphakathi kwabafazi ukuze bekhone ukubelapha ngcono.

Imihlangano eyenziwa ngabempilakahle lapho okuyabe kulabo dokotela kumbe omongikazi abayabe benceda abantu bomphakathi ngemikhuhlane etshiyeneyo ebahlaselayo.

Ezibhedlela ezitholakala emhlabeni wonke lapho abodokotela labomongikazi abalapha imikhuhlane etshiyeneyo ngendlela zokuvula abantu ngaphakathi kwabo ukuze bebone ukuthi inkinga ziyabe zingaphi.

Izimpompi eziyakhwa ngabempilakahle besenzela ukube abantu bozulu bethole amanzi ahlanzekileyo ukuze bengatholi imikhuhlane ebakhona ngokunatha amanzi angahlanzekanga.

Izibhedlela lapho abodokotela labo mongikazi abafunda khona imikhuhlane etshiyeneyo njalo bethola lembangela yale mikhuhlane eyabe ihlasela ilizwe ukuze abantu bengabulawa yimikhuhlane le.

Imihlangano eyenziwa ngabaphathi bezempilakahle njalo labodokotela ezigabeni .Bexwayisa uzulu ngemikhuhlane etshiyeneyo engaba phatha .Njalo lezindlela zokuzivikela kule mikhuhlane .

Esibholaneni lapho abantu abahamba khona besiyakukha amanzi okunatha ahlanzekileyo ukuze bengatholi imkhuhlane ngokukha amanzi angcolileyo. Kuvame ukuhamba abantwana kumbe omama.

Imihlangano eyenziwa lapho abayabe benxuse odokotela kumbe omongikazi abafundele ngemikhuhlane engahlasela abantu ingqondo zabo ukuze bebaxwayise ukuba bethole uncedo masinya.

Amabhuku akhuluma ngeze mpilakahle, ezenqondo enxwayisa abantu ngemikhuhlane eminengi engabe iba hlasela njalo ixwayisa abantu ngezindlela zokuvikela leyo mikhuhlane yenqondo.

Imihlangano lapha abantu abafundiswa khona ukuqatheka kwemikhuhlane ehlasela ingqondo njalo lendlela zokuvikela imikhuhlane ehlasela ingqondo labodokotela labonesi.

Iphephandaba elikhuluma ngokuqakatheka kokuziphatha kahle kwezempilakahle zengqondo njalo lezingozi ezingabakhona ngokungakhulumi ngemikhuhlane engahlasela abantu ngenxa yokungaziphatha kahle engqondweni.

Imikhuhlane yengqondo engabe ihlasela abantu abadala kumbe abantu abangabantwana leyi mkhuhlane ingaphambanisa impilakahle yomuntu imenze ebengani akaphathekanga kahle emzimbeni.

Ezibhedlela ngaphandle lapho abantu abahlala khona besamelele ukubona odokotela ukuze bekhone ukubatshela ngemikhuhlane ebahlaselayo ngaphakathi kwemkhuhlane yabo, abantu abandanga ukuhlala isikhathi eside.

Ibhakana elifakwa ngaphandle kwesibhedlela kuxwayiswa izigulane labantu ababuya ezibhedlela ngemikhuhlane etshiyeneyo engabahlasela njalo lezindlela zokuzivikela kuleyi mikhuhlane.

Izibhedlela ezibakhona emakhaya kumbe emadorobheni lapho abantu abagulayo abahamba khona besiyadinga usizo ukuze belatshwe imkhuhlane le ebahlaselayo emzimbeni yabo.

Amakamela atholakala ezibhedlela kumbe emakilinika lapho abodokotela labomongikazi abagcina khona izinto ezitshiyeneyo abazisebenzisayo uma belapha abantu. Kumakamela la kwande ukutholakala amatafula kunye lezitulo.

Izindlu ezitholakala ezibhedlela, kumbe emakilinika, lapho izigulane ezihanjiswa khona ukuyelatshwa imikhuhlane etshiyeneyo, izindlu lezi zilamakamela amanengi lapho izigulane ezinye ezigcinwa khona.

esibhedlela kumbe ema kilinika lapho izigulane ezihamba khona zisiyadinga usizizo ngokwelatshwa imikhuhlame etshiyeneyo engabe ibahlasela emzimbeni yabo izibhedlela lezi ziyatholkala emadolobheni kumbe emaphandleni

ibhakana eluhlaza njenge sibhakabhaka elitholakala esibhedlela elincedisa abantu ukubabehambe ezindaweni eziqondileyo njalo bengalahleki lapha abaya khona

Amakiliniki lezibhedlela lapha abantwana abahanjiswa khona besiyahlatshwa ijekiseni ezincedisa ukuvikela imikhuhlane etshiyeneyo engakhona ukubabulala kumbe engabakhona ukubayenza bengakhoni ukuya esikolo.

imota esetshenziswa ukuthwala izigulane izisa ezibhedlela ukuze ziyolatshwa ngabo dokotela kumbe abomongikazi limota ijayele ukugjiima emgwaqweni

Izibhedlela lapho abantu abangomama kumbe abangobaba abathola khona usizo ngemikhuhlane etshiyeneyo engabe ibahlasela emzimbeni yabo, izibhedlela lezi ziyandise ukuba zibalaphe.

Izibhedlela lapho abodokotela labomongikazi abafunda khona ngemikhuhlane etshiyeneyo etholakala phakathi komzimba ukuze babekwazi ukwelapha njalo ukuyivikela.

Izibhedlela lapho abantu abafuna ukuba ngodokotela kumbe ngomongikazi. Abagqitshwa khona ngemfundo efaneleyo ukuze bekhone ukulapha abantu ngemva kwesikhatshana esithile.

Abodokotela labomongikazi abafundisa abantu abangomama kumbe abongobaba ngezempilakahle njalo lezindlela zokuzivikela emikhuhlane etshiyeneyo etholakalayo.

Esibhedlela lapho abantwana abangabafana kumbe abangamankazana abafundiswa khona ngempilakahle ukuze bekhone ukulapha abantu abahlaselwa yimikhuhlane etshiyeneyo

Esikolweni ezempilakahle lapho abafundi asebeqedile ukufunda khona ukuze khona bezaqalisa ukuba ngabomongikazi abaphelelyo. Abafundi laba bazakhona ukwelapha abantu

Imihlangano lapho abodokotela kumbe abomongikazi abafundisa khona abazali labantwana ngemikhuhlane etshiyeneyo engabahlasela, njalo lendlela zokuvikela imikhuhlane leyi.

Isikolo lapho abantu abafundiswa khona ngezempilakahle njalo lokusiza abantu abangabe behlelwe zingozi ezitshiyeneyo, izingozi lezi zingagoqela ukugalula emanzini.

Imhlangano eyenziwa ngabezempilakahle bekhangela ikakhulu abantu abangomama bebasiza ngemkhuhlane etshiyeneyo engaba hlasela njalo bebanika lezinto ezingabancedisa uma bese skhathini .

Iphephandaba elitholakala ezibhedlela zabomama elikhuluma ngokuzithwala, njalo lokukhitshwa komntwana esiswini. Iphepha leli lixwayisa abomama ngezingozi ezibakhona ekukhipheni abantwana nxa sebekhule kakhulu esiswini.

Iphephandaba elitshengisa ngokuqakatheka kwemikhuhlane engabi kwezelwa eminengi emzimbeni. Odokotela labomongikazi bahamba befundisa bantu ngokuqakatheka kokuzigcina ukuze abantu bangahlaselwa yimikhuhlani enjengetshukela.

Imihlangano eyenziwa ngabodokotela labomongikazi njalo ngabaphathi bezempilakahle bexwayisa uzulu kumbe abantu ngemikhuhlane etshiyeneyo engabahlasela emzimbeni yabo.

Abodokotela labomongikazi abahamba ezigabeni befundisa uzulu ngemikhuhlane etshiyeneyo engabahlasela njalo bebafundisa ngezindlela zokuvikela imikhuhlane le.

Ibhakane elikhomba ibizo lesibhedlela ukuze abantu bengalahleki uma bebuya ukuzodinga usizo .Ibhakane leli lilande ukufakwa ngaphandle kwegedi kumbe ngaphakathi komnyango kwesibhedlela

Izindlu ezitshiyeneyo ezisebhedlela lapho abantu abangena khona besiyalatshwa imikhuhlane le ebabulalayo. Izindlu lezi zingaba lamakamela atshiyeneyo phakathi kwazo

Esibhedlela lapho abantwana abahamba khona besiyalatshwa ngabodokotela kumbe abomongikazi abazi ngemikhuhlane ehlasela abantwana abancane abasakhulayo odokotela labo balomusa kanjalo lothando

Amakamela atholakala esibhedlela lapho abantu abagulayo kakhulu abalaliswa khona ukuba odokotela bekhone ukubakhangela njalo lokubakwazi ukuba babanjani nsuku zonke emzimbeni yabo.

Esibhedlela lapho abodokotela labomongikazi abasebenzela khona bahamba ezindaweni ezitshiyeneyo besiyasiza abantu abahlaselwa yimikhuhlane etshiyeneyo nsuku zonke. Izibhedlela lesi singabakhona emaphandleni kumbe emadolobheni.

Ezibhedlela lapho abomama kumbe izigulane ezilala khona uma bemelele ukusizwa ngabomongikazi kumbe ngabo Dokotela ukuthi bebuye bezobalapha imikhuhlane le abayabe beyigula.

Ikamela elitholakala ezibhedlela lapho okuhlala khona imitshina ehlukeneyo esetshenziswa ngabodokotela ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Imikhuhlane le ingaba yimikhuhlane etholakala phakathi kwemizimba.

Isibhedlela lamakiliniki lapho abantu abahamba khona besiyalatshwa ngemikhuhlane etshiyeneyo. Kuhamba obaba labomama labantwana kumbe labantu abadala besiyathola usizo.

Isibhedlela lapha uzulu ahamba khona ukuyelatshwa ngemikhuhlane eminengi engabahlasela emizimbeni yabo, izibhedlela lezi ziyatholakala emaphandleni kumbe edolobheni.

Ezibhedlela, lapho abantu abezinga elitshiyeneyo abahamba khona ukuyayelatshwa imikhuhlane etshiyeneyo ebahlaselayo emizimbeni yabo. Izibhedlela lezi zingaba ngezabantwana, kumbe ezabobaba, kumbe ezabomama, kumbe ezabogogo kumbe ezabokhulu.

Izibhedlela zabomama labantwana abancane, lapho abantwana abayabe belatshwa khona ngemikhuhlane etshiyeneyo engabahlasela uma besanda kuzalwa. Omama njalo bayaxwayiswa ngemikhuhlane etshiyeneyo.

Ezibhedlela lapho abantu abahamba khona besiyadinga usizo ngokwelatshwa ngemikhuhlane etshiyeneyo engabe ibahlasela emzimbeni yabo. Izibhedlela lezi ziyakhona ukuba ngezabantwana, ukuba ngezabomama kumbe abogogo.

Izibhedlela zabantwana labomama lapho abomama abafundiswa khona ngemikhuhlane etshiyeneyo engahlasela abantwana abasanda kuzwala omama bayaxwayiswa njalo bayaphiwa lendlela zokuvikela lewo mkhuhlane

Esibhedlela kumbe amakliniki ,lapho abantwana abahamba khona ukuyalatshwa imikhuhlane etshiyeneyo engabahlasela ngemva kokuzalwa kwabo ,bephelekezelwa ngabo mama babo.

Ezibhedlela lapha abantu ababuya khona ukuzolatshwa imikhuhlane etshiyeneyo ngabodokotela. Abantu laba bengaba ngabantwana, abantu abadal' abagugileyo njalo bathola usizo khonapho khonapho.

Indawo esibhedlela lapha abantu asebehluleke emhlabeni abahanjiswa khona, indawo le idume ngokuba iyaqandelela ngaphakathi ukuze izidumbu zingaphangisi ukubola.

Amaphilisi atholakala esibhedlela, asetshenziswa ngabodokotela kumbe abomongikazi ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo li mikhuhlane ingahlasela abadala kumbe abantwana.

Fimitshina esetshenziswa ezibhedleleni ezinkulu kumbe ezibhedleleni ezincane okuthiwa ngamaklinika lapho abantu abahamb akhona besiyalatshwa imikhuhlane etshiyeneyo engabe ibahlasela emzimbeni

Imkhuhlane engatholakala ngaphakathi komzimba. Engahlasela abobaba, kumbe abomama. Ibenze bengakhoni ukusebenza, kumbe ibenze begule kakhulu.

Imkhuhlane engahlasela abantu abadala ngaphakathi kwemzimba yabo abayihambela ezibhedlela ukuze abodokotela labomongikazi bebekwazi ukubelapha njalo ukubanika amaphilisi aqondileyo.

Imikhuhlane etholakala ngaphakathi kwemizimba yabantu engeke ibonakale ngamehlo, abodokotela basebenzisa imitshina etshiyeneyo ukuze bebekwazi ukuba leyimikhuhlane yiphi.

Imikhuhlane etholakala phakathi kwemizimba le imikhuhlane ingaba khona emadolweni kumbe emathanjeni abantu abodokotela bayenza ukuvula umuntu ngaphakathi ukuze benelise ukulapha leyi imikhuhlane.

Esibhedlela lapho abodokotela labomongikazi abalapha khona abantu ngokuba vula phakathi kwemzimba yabo ukuze bekhone ukubakwazi imbangela yemikhuhlane le ebahlaselayo.

imitshina esetshenziswa ngabo dokotela kumbe abomongikazi ezibhedlela ukubona imikhuhlane etholakala phakathi kwemzimba imtshina le ingasetshenziswa ukubona inkinga ezingabe zikhona emehlweni

Imtshina esetshenziswa ngabodokotela kumbe omongikazi ukukhangela imikhuhlane engaphakathi kwemzimba ehlasela abantu abadala kumbe abantwana ukuze bebone indlela zokuyelapha.

Isibhedlela lapha abantu abangomama abavame ukuhamba khona bengakhulelwa besiya khangelwa ngabodokotela kumbe abomongikazi, ngokuba umntwana osesiswini uyabe ekhula kahle na.

Isbhedlela lapho abodokotela labomongikazi abafundela khona ngemkhuhlane etshiyeneyo engabe ihlasela abantwana kumbe abantu abadala ukuze bekhone izindlela zokubelapha lababantu .

Ibhakane elibakhona phakathi kwezibhedlela lapho abodokotela labomongikazi abafunda khona ngemikhuhlane etshiyeneyo. Ibhakane leli basebenzisa ukunamathisela amaphepha ayabe elezinto eziqakathekileyo okumele bebezazi.

Ezibhedleleni lapho abodokotela kumbe obomongikazi abafunda ngemkhuhlane etshiyeneyo engabe ihlasela abantu ngaphakathi kwemzimba yabo, bayakhona ukusebenzisa igazi kumbe imichamo yabantu.

Imitshina esentshenziswa ngabodokotela ezibhedleleni ukubakwazi imikhuhlane ehlasela izigulane zabo. Lapho babakwazi amaphilisi lemithi eqondileyo yokunika izigulane lezi.

Amakamela ezibhedleleni lapha abadokotela kumbe abomongikazi abasebenzela khona bedinga njalo bebhala imithi efunwa yizigulane ezibelaphayo.

Imtshina esetshenziswa ngabodokotela kumbe abomongikazi ezibhedlela ukufunda imikhuhlane etshiyeneyo engahlasela abantu ngaphakathi kwemzimba yabo ukuze bekhone ukuyenza amaphilisi lemithi eqondileyo yokwelapha abantu.

Imitshina lamathulusi asetshenziswa ngabodokotela ukwelapha abantu abalezifo ezitshiyeneyo. Imitshina le kungaba ngamajekiseni kumbe izinsimbi ezincane.

Esibhedleleni lapho odokotela labomongikazi abancedisa khona izigulane ukusebenzisa imtshina ukuze bekhone ukubakwazi ukuba babulawa yimkhuhlane yiphi ukuze bekhone ukubasiza ngcono.

Umtshina otholakala ezibhedlela otshengisa ngaphakathi kwemzimba ikakhulu amathambo ukuba oDokotela bebekwazi lapho inkinga ekhona nxa belapha umuntu.

Amakamela atholakala ezbhedlela lapho abodokotela kumbe abomangikazi abathola khona ngemikhuhlane engabakhona phakathi kwegazi njalo bethole lemithi yokusebenzisa ukwelapha limkhuhlane.

Amakamela atholakala esibhedlela lapho okuhlala khona imtshina etshiyeneyo esetshenziswa ngabodokotela labomongikazi ukuthola imikhuhlane etshiyeneyo esemzimbeni yabantu ukuze bekhone ukubelapha ngcono.

Imitshina esetshenziswa ngabodokotela kumbe abomongikazi esibhedlela ukuhlola abantu imikhuhlane etshiyeneyo etholakala phakathi kwemizimba yabo imitshina le yande ukuthi beyiphiwe ngabezempilakahle.

Izibhedlela lapho abodokotela labomongikazi abafunda khona ngemikhuhlane etshiyeneyo njalo bethole lembangela yale imkhuhlane ukuze bekhone ukusiza uzulu kangcono

Imithi ekhangelwa ngabodokotela kumbe abomongikazi bekhangela imikhuhlane etshiyeneyo engahlasela abantu njalo lendlela zokuvikela limikhuhlane ngokunika abantu amaphilisi.

Imitshina encedisa abodokotela labomongikazi ukubakwazi izifo ezihlasela abantu ngaphakathi kwemizimba yabo ukuze bebekwazi ukubalapha lokubabhalela imithi eqondileyo engabasiza

Imitshina encedisa abodokotela labomongikazi ukubakwazi izifo ezihlasela abantu ngaphakathi kwemizimba yabo ukuze babekwazi ukubelapha lokubabhalela imithi eqondileyo.

Isibhedlela lapho odokotela labomongikazi abafundisana khona ngemikhuhlane etshiyeneyo njalo bethola lembangela yaleyo mikhuhlane ukuze bekhone ukusiza abantu . Isibhedlela lesi sitholakala emadolobheni.

Imitshina encedisa abodokotela labomongikazi ukubala imithi abayinika abantu abagulayo. Lemithi inceda ngokuba bengaphambanisi ukuthi benike abantu umuthi omnengi kumbe umuthi omncani.

Isibhedlela lapho odokotela labomongikazi abafunda khona ngemikhuhlane etshiyeneyo njalo bethola lembangela yalemikhuhlane ukuze bekhone ukusiza uzulu izibhedlela lezi sande ukutholakala emadolobheni.

Imitshina esetshenziswa ngodokotela kumbe omongikazi ukubancedisa ukubakwazi izifo ezitshiyeneyo ezihlasela abantu eziphakathi kwemizimba yabo abangeke bazibone ngamehlo abo ukuze babaphe imithi eqondileyo.

Imitshina etholakala ezibhedlela encedisa odokotela labomongikazi ukuba kwazi izifo ezihlasela abantu ngaphathi kwemizimba yabo ukuze bekhone ukubapha imithi eqondileyo.

Izibhedlela lapho abantu abahloliswa khona emizimbeni yabo ngemitshina ukuze odokotela bebekwazi ukuba abantu bahlaselwa yini emzimbeni yabo njalo ukuze bekhone ukuthola amaphilisi okubasiza ukuze bebengcono.

Izibhedlela lapho abantu abesifazane abahamba khona besiyadinga usizo lolwelatshwa kwemkhuhlane etshiyeneyo kumbe ukwelatshwa kwabantwana babo abaya sebegula bebulawa yimkhuhlane etshiyeneyo.

Esibhedleleni sabomama labantwana lapho abantwana abalatshwa khona ngemikhuhlane etshiyeneyo engabahlasela njalo kulapho abazali babo abangabafundisa ngemikhulane etshiyaneyo engabahlasela besebancane.

Ezibhedlela zabo mama labantwana ezingabe zitholakala emaphandleni lasemadolobheni lapho omama abahamba besiya laphisa imikhuhlane etshiyeneyo lapho abantwana begula

Izibhedlela zabomama labantwana lapho omama abafundiswa khona ngemikhuhlane engahlasela abantwana abancane abasakhulayo. Njalo lapho abantwana abalatshwa khona ngemikhuhlane etshiyeneyo engabahlasela uma bekhula.

Isibhedlela lapho okwandise ukulatshwa khona abantu besifazane abandise ukulatshwa ababulawa yimikhuhlane kumbe izilonda ezitshiyeneyo njalo kwandise ukuba lapho omama ababelethela khona abantwana.

Izibhedlela lapho abantu abangomama kumbe abantwana abahamba khona besiyalatshwa ngemikhuhlane etshiyeneyo. Isibhedlela lesi yikho lapho abantu abesifazane ababelethela khona.

Isibhedlela lapha abazali abafundiswa ngemikhuhlane engakhona ukuhlasela abantwana, njalo lezindlela zokuvikela abantwana emikhuhlaneni ethile.

Esibhedlela lapho abomama labantwana abasizwa khona ngabodokotela . Kungabe kusizwa omama abalezifo ezitshiyeneyo ngemva kokubeletha kumbe kungabe kusizwa abantwana ababhekane lezifo ezitshiyeneyo ngemva kokuzalwa.

Imitshina etholakala ezibhedlela esetshenziswa ngabodokotela kumbe abomongikazi ukwazi ngemikhuhlane etshiyeneyo engabe ihlasela abantu phakathi kwemizimba yabo ukuze bekhone ukubelapha.

Imtshina etholakala ezibhedlela esetshenziswa ngabodokotela kumbe abomongikazi uma belapha izigulane zabo li imtshina engasetshenziswa ukwelapha imkhuhlane yamehlo kumbe eyamathambo

Amathuluzi atholakala esibhedlela asetshenziswa ngabo dokotela kumbe abomongikazi ukwelapha kumbe ukukhangela imikhuhlane etshiyeneyo engabe ihlasela izigulane zabo.

Esbhedlela lapho aboDokotela labo Mongikazi abafunda khona ngemkhuhlane etshiyeneyo engabe ihlasela abantu phakathi kwemzimba besebenzisa igazi abayabe beliphiwe ngabantu lapho bayakhona ukuthola imithi eqondane lemkhuhlane leyo

Imitshina etholakala ezibhedleleni esetshenziswa ngabo Dokotela kumbe abo Mongikazi ekuncediseni ekwelapheni izigulane .Amathulusi la abalusizo olokhulu kakhulu kibo.

Amathulusi asetshenziswa ngabo Dokotela kumbe oMongikazi ezibhedleleni kumbe ema clinic ukukhona ukulapha abantu. Amathulusi la kungaba zingqamu kumbe izigelo.

Imtshina etholakala esbhedlela esetshenziswa ngabodokotela kumbe omongikazi ukubakwazi imhkuhlane etshiyeneyo engabe ihlasela abantu phakathi kwemzimba zabo ukuza bebekwazi imithi yokubanika.

Amathulusi angaba yizitulo lamatafula asetshenziswa ngabodokotela uma bencedisa izigulane ezitshiyeneyo, lapho izigulane ezingakhona ukuhlala khona njalo lokubhalela khona izinto ezitshiyeneyo.

Imitshina etholakala ezibhedlela ikakhulu ezisemadokobheni ezisetshenziswa ngabodokotela kumbe omongikazi ukuba kwazi imikhuhlane etshiyeneyo etholakala ngaphakathi kwemizimba yabantu ukuze bekhone ukuba nika imithi eqondileyo.

Amathuluzi asetshenziswa ngomongikazi kumbe odokotela esibhedlela ukuthwala izinto kumbe amaphilizi atshiyeneyo bewahambisa ezigulaneni. Amathuluzi la alusizo kakhulu kithi.

Umtshina otholakala ezibhedlela osetshenziswa ngabo Mongikazi kumbe abo Dokotela ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo etholakala phakathi kwemzimba engeke ibonakale ngamehlo .

umtshina otholakala esibhedlela osetshenziswa ngabo dokotela kumbe abo mongikazi ukubakwazi imikhuhlane etshiyeneyo ehlasela abantu njalo lezindlela zokubelapha lemithi eqondileyo

Amathulusi awensimbi asetshenziswa ngabodokotela ukusiza izigulane ezihlaselwa yimkhuhlane etshiyeneyo, lamathulusi ayatholakala ezibhedlela kumbe ayakhona ukuthengwa esitolo ezisemadolobheni.

Imitshina kumbe amathuluzi asetshenziswa ngodokotela ekulapheni izigulane. Imitshina le yande ukuba beyiphiwe ngabezempilakahle. Imitshina le iyakhona ukuhlatshwa emzimbeni yabantu.

Umtshina otholakala esibhedlela ezimasemakhaya kumbe emadolobheni osetshenziswa ngaboDokotela kumbe aboMongikazi emuntwini ongakhoni ukuziphefumulela yedwa njalo nxa edinga usizo.

Umtshina osetshenziswa ngabodokotela Kumbe abomongikazi ukuze babekwazi ukuba abantu bahlaselwa yimikhuhlane enjani umtshina lo wande ukusetshenziswa ebantwini ababulawa zinyawo.

Imitshina esetshenziswa esibhedlela ngabodokotela njalo labomongikazi ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo engabe ihlasela abantu. Leyo mitshina iyakhona ukubona izifo ezingaphakathi kwemizimba.

Imitshina etholakala esibhedlela esetshenziswa ngabomongikazi kumbe odokotela esibhedlela ekuncediseni ekwalapheni imikhuhlane etshiyeneyo engabe ihlasela abantu. Leyomitshina iqakathekile kakhulu.

Imitshina esetshenziswa ngabodokotela kumbe abomongikazi ezibhedlela ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo engabe ihlasela abantu abadala kumbe abantwana. Leyi mitshina iyakhona ukubona izifo ezikhona phakathi komzimba.

Imtshina etholakala esibhedlela esetshenziswa ngabodokotela labomongikazi ukunika abantu imithi eqondelane labo. Leyi mitshina iyande ukusebenza ngogetsi njalo lemithi yande ukudula ukuthenga kwayo.

Imitshina encedisa abodokotela labo mongikazi ukuba bebekwazi isifo esihlasela abantu emzimbeni yabo njalo ukuze bebekwazi ukulapha lokubhalela imithi eqondileyo.

Amathuluzi atholakala ezibhedlela asetshenziswa ngabadokotela kumbe abomongikazi ukuncedisa abantu ababulawa yizifo ezitshiyeneyo. Amathuluzi la angasetshenziswa ukufaka imithi emzimbeni yabantu.

Igabha lapho imithi elisetshenzisiwe kumbe imithi engasasebenziyo elahlelwa khona ukuze abantu bengayidobhi besebethola imikhuhlane etshiyeneyo engakhona ukubabulala.

Amathulusi asetshenziswa ngabodokotela kumbe abongikazi ukwelapha abantu abatshiyeneyo lawamathulusi angatholakala ezibhedlela ezisemalhaya kumbe izibhedlela ezisemadolobheni.

Umtshina oncedisa odokotela labomongikazi ukwazi izifo ezihlasela abantu phakathi kwemizimba yabo ukuze bebekwazi ukwelapha ngcono, imitshina le yande ukuthi beyiphiwe ngabantu bezempila kahle.

Imitshina etholakala ezibhedlela esetshenziswa ngabodokotela labomongikazi ukuncedisa izigulane ukuba bebengcono emzimbeni yabo kumbe bephole kulokho ababulawa yikho.

Imitshina etholakala ezibhedlela ezincane kumbe ezibhedlela ezinkulu encedisa odokotela labomongikazi ukubakwazi izifo ezihlasela abantu. Leyimitshina iyancedisa njalo ekwazini imikhuhlane etholakala ngaphakathi komzimba engabe ibulala abantu

Umtshina osetshenziswa ngabodokotela kumbe abomomngikazi esibhedlela ukukhona ukubakwazi imikhuhlane etshiyeneyo engabe ihlasela umuntu ngaphakathi komzimba wabo njalo ukunceda ukulapha limkhuhlane.

Amathulusi asetshenziswa esibhedlela ngabodokotela kumbe abomongikazi ukwelapha izigulane ezitshiyeneyo. Lawa mathulusi angasetshenziswa ukufaka imithi phakathi kwemizimba yabantu.

Isitulo esisetshenziswa ngabantu abadala kumbe abangaba ntwana abangakwanisi ukuhamba ukuthi bekhone ukuhamba endaweni ezitshiyeneyo besenza izinto ezitshiyeneyo ngeskhathi sabo

Imitshina esetshenziswa ngabodokotela kumbe abomongikazi ukuze bebekwazi izifo ezihlasela abantu ngaphakathi kwemizimba yabo ukuze bebekwazi ukubayelapha

Imitshina esetshenziswa ngabodokotela kumbe abomongikazi ukuba bebekwazi izifo ezihlasela abantu njalo ukuze bekhone ukwelapha izifo ezihlasela abantu.

Imitshina etholakala esibhedlela sabomama esetshenziswa ngabodokotela ukuze bebekwazi ukuba umntwana uyabe ephile kahle yini phakathi kwesisu nxa engakazalwa.

Imitshina osetshenziswa ezibhedlela kumbe emakilinika, umtshina lowu uyasiza ekukhangeleni isimo sesigulane ukuze abodokotela, kumbe abomongikazi bekhone ukumsiza ukuthi ebengcono.

Ugodo olutholakala ezibhedlela kumbe emaclinic lapho imithi elengiswa khona ukuze ikhone ukungena emzimbeni yabantu nxa belapha ngabodokotela kumbe abomongikazi.

Imtshina esetshenziswa ngabodokotela kumbe abomongikazi ukulapha imikhuhlane abangakhoni ukuyibona ngamehlo. Leyi mtshina yabuya labelungu njalo ilusizo olukhulu kakhulu ekusizeni abantu ababulawa yizifo ezingaphakathi kwemizimba yabo.

Imithi ephiwa izigulane ukuba beyinathe uma imzimba yabo ingalunganga ngaphakathi imithi le ibuya ingamanzi njalo ifakwe egabheni elincane elegilasi.

Amakhabothi lapho aboDokotela laboMongikazi abagcina khona amathuluzi abawasebenzisayo ukulapha abantu. Amakhabothi la ande ukuhlanzeka ukube abantu bengatholi imikhuhlane etshiyeneyo.

Amaphilisi asetshenziswa ngabodokotela kumbe abomongikazi ukwelapha imkhuhlane etshiyeneyo engahlasela abantu. Amaphilisi la ayanathwa umuntu engaqeda ukudla kumbe umuntu engakadli.

Umuthi onathwa ngabantwana abancane abakhwehlelayo ukuze bezizwe begcono umuthi lo uyatholakala ezibhedlela kumbe uyathengiswa emadolobheni ezitolo zakhona.

Imuthi osembondleleni encane eyeglasi emnyama tshu ophiwa izigulane ezingabangabantu abadala kumbe abantwana abangaphathekanga kuhle phakathi kwemzimba yabo.

Imithi etholakala emambodleleni amancane, esetshenziswa ngabodokotela kumbe abomongikazi ukuhlaba abesifazane kumbe abantu abangamadoda emzimbeni yabo. Basebenzisa amajekiseni labo.

Amaphilisi asetshenziswa yizigulane ezibulawa yisisu ukuba isisu singakhoni ukubagijimisa kakhulu amaphilisi la ayatholakala esibhedlela kumbe ayatholakala esitolo esemadolobheni lapho amaphilisi amanengi athengiswa khona

Amaphilisi akulezi insuku aphiwa izigulane ngabodokotela kumbe omongikazi ukuze imizimba yabo ibengcono kube ukuze bengezwa ubuhlungu. Amaphilisi lawa ayatholakala ezibhedlela.

Amaphilisi aphiwa abantu ababulawa yisifo segazi. Amaphilisi lawa bengawanatha uma bengaqeda ukudla kumbe bengakadli. Amaphilisi la ayatholakala esibhedlela.

Umuthi osembodleleni encane owabantwana abancane abawunathayo uma bebulawa ngumkhuhlane etshiyeneyo. Imithi le iyatholakala ezibhedlela.

Amaphilisi atholakala ezibhedleleni ,asetshenziswa ngabodokotela kumbe abomongikazi, ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo engabe ihlasela abantu. Amaphilisi la ande ukugcinwa endaweni eqandelelayo.

Umuthi ophiwa izigulane ngodokotela kumbe omongikazi ebantwini abakhwehlelayo kakhulu ukuba bewunathe. Umuthi lo utholakala embodleleni encane.

Amafutha asetshenziswa ngabodokotela kumbe abomongikazi ezigulaneni ezingabe lezilonda amafutha la angasetshenziswa ukuwomisa lezilonda kumbe ukuzelapha izilonda.

Umuthi ophiwa izigulane ngabo dokotela kumbe omongikazi ukuze abantu laba belatshwe imikhuhlane engaba khona ngaphakathi kwemzimba yabo .Umuthi lo ungaba ngamaphilisi anathwayo umuntu engaqeda ukudla kumbe umuntu engakadli.

Imithi etholakala ezibhedlela esiza izigulane ngemikhuhlane etshiyeneyo. Imithi le ingakhona ukuba ngamaphilisi kumbe ingakhona ukunathwa kumbe njalo ingakhona ukuhlatshwa phakathi komzimba.

Umuthi osetshenziswa ngabodokotela kumbe abomongikazi ukwelapha imkhuhlane wamehlo. Umuthi lo uyathontiselwa emehlweni ngabantu abadala kumbe abantwana.

Amaphilisi anathiwa yizigulani ezihlaselwa yomikhuhlane abezelwa layo. Amaphilisi la ayanceda ukuba bengezwa ubuhlungu njalo ukuba bengakhoni ukufa ngoba imikhuhlane le ingalunganga.

Umuthi osetshenziswa ngabodokotela kumbe abomongikazi ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Umuthi lo ungahlatshwa emzimbeni kumbe ukhone ukunathwa umuthi lo ubuya usembodleleni encane eliphakathi kwekhadibhokisi.

Imithi etholakala esibhedlela esetshenziswa ngabodokotela kumbe abomongikazi ukwelapha abantu ababulawa yizifo ezitshiyeneyo, leyi mithi iyakhona ukuthengwa ezitolo ezitholakala emadolobheni.

Amaphilisi atholakala ezibhedlela, odokotela abawasebenzisayo ukwelapha abantu abadala kumbe abantwana, amaphilisi la ayathengiswa njalo ezitolo emadolobheni amakhulu.

Imithi esetshenziswa ngabodokothela labomongikazi ezibhedlela. Uma belapha imikhuhlane etshiyeneyo, leyi mithi iyahlatshwa phakathi komzimba kusetshenziswa ijekiseni njalo leyi mithi iyathengiswa ezitolo.

Imithi etholakala ezibhedlela esetshenziswa ngabodokotela kumbe abomongikazi ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo engabe ihlasela izigulane. Leyimithi iyandise ukuthi beyiphiwe ngabakhokheli bezempilakahle.

amaphilisi asetshenziswa ngabo dokotela labo mongikazi ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo la amaphilisi anganathwa ngabantwana abadala kumbe ogogo ukuze basizakale emzimbeni

Amaphilisi atholakala ezibhedlela kumbe athengiswa emadolobheni asetshenziswa ngabo dokotela kumbe omongikazi ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo etholakala phakathi kwemizimba yabantu.

Amaphilisi asetshenziswa ngabodokotela kumbe abomongikazi ukwelapha umkhuhlane okuthiwa yiMalaria. Lumkhuhlane uyabulala uma ungalatshwanga ngesikhathi.

Amafutha agcotshwa ezilondeni ukuze izilonda lezi ziphole kumbe ziwome .Amafutha la ayatholakala ezibhedlela njalo nxa engekho ayathengiswa ezitolo ezisemadolobheni.

Imithi etholakala ezibhedlela kumbe etholakala ezitolo lapho ezithengiswa khona. Leyi mithi isiza ngokulapha imkhuhlane etshiyeneyo, omunye umkhuhlane kungaba ngumkhuhlane wamaphaphu phakathi komzimba.

Amaphilisi anathwayo ngemva kokuba umuntu engadla. Lawa maphilisi anganathiwa ngabantwana kumbe abadala ukuze belaphe imikhuhlane etshiyeneyo angabe beyizwa

umuthi obhalwa ngabo dokotela emabhukwini wezempilakahle osetshenziswa ukwelapha imkhuhlane engabe iphathelane ngamaphapho womuntu lowo muthi uyakhona ukuthengiswa njalo esitolo ezisema dolobheni.

Amaphilisi anathwa ngabantwana kumbe abadala ukuze bekhone ukuqinisa umzimba kumbe ukwelapha umkhuhlane oyabe ubahlasela

Amaphilisi aphiwa abantu ngabodokotela alapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu. Lawa maphilisi anganathwa uma umuntu eqeda ukudla kumbe uma umuntu engakadli.

Umuthi osetshenziswa ngaboDokotela ukwelapha izifo ezihlasela abantwana abancane, limithi iyatholakala njalo ezitolo, emadolobheni lapho eyabe ithengiswa khona uma ingekho ezibhedlela.

Umuthi osetshenziswa ngabodokotela ukuncedisa ekuvulekeni kwamakhala ebantwini abadala loba abantwana. Umuthi lo uyandise ukutholakala ezitolo ezisemadolobheni.

Umuthi osetshenziswa ngabodokotela ukwelapha abantu abalimeleyo ukuze izilonda zabo ziphele njalo ziwone masinya njalo umuthi lo uyasiza ukuba ijwabu lomuntu libuyele esimeni sakuqala kungakabi lesilonda.

Imithi yakulezi insuku esetshenziswa ngabodokotela labomongikazi ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo leyo mithi ingasetshenziswa ngokufakwa emehlweni kumbe ukuhlatshwa phakathi kemzimba

Amaphilisi atholakala ezibhedlela aphiwa abantu abagulayo ukuze bezivikele emikhuhlaneni ethile. Lawa maphilisi aphiwa ngabodokotela. Uma eswelakele ezibhedlela ayathengiswa ezitolo ezisemadolobheni.

Imithi yanamhlanje esetshenziswa ngabodokotela kumbe izinyanga ukwelapha imkhuhlane etshiyeneyo , leyi mithi inganathwa kumbe ingahlatshwa phakathi komzimba womuntu

Amapills anathwayo uma umuntu engaqeda ukudla kumbe umuntu engakadli ukuze belaphele imikhuhlane etshiyeneyo engabe imhlasela emzimbeni wakhe lawomapills uwaphiwa ngodokotela

Imithi ethengiswa ezitolo esemadolobheni eyabantwana eyelapha imikhuhlane etshiyeneyo egoqela ukuvaleka phakathi ukutshaywa likhanda kumbe ukubulawa yisisu

imithi etholakala esibhedlela esetshenziswa ngabodokotela kumbe abomongikazi ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo engabe itholakala kubo mama kumbe kubobaba kumbe kubantwana imithi le iyatholakala ezitolo eziyabe sise madolobheni

Amakhabothi aqandelelayo lapho okusetshenziswa khona ukugcina imithi etshiyeneyo engafuni ukuhlatshwa lilanga kakhulu. Amakhabothi la atholakala ezibhedlela.

Amaphilisi atholakala esibhedlela asetshenziswa ngabo dokotela kumbe abomongikazi ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo, engabe ihlasela abantu besigaba, lamaphilisi ayatholakala njalo emakiliniki.

Umuthi osetshenziswa ngabodokotela osizayo ekupholiseni imphimbo obuhlungu njalo umuthi lowu uthengiswa ezitolo lapho imithi ethengiswa khona.

Umuthi osetshenziswa ekulapheni amehlo kumbe ekusizeni amehlo abuhlungu, umuthi lo uyathela phakathi kwamehlo ngumongikazi kumbe ngudokotela kumbe ngumuntu ongabe khona endlini ngesikhathi leso.

Umuthi osetshenziswa ukulapha amehlo ungasetshenziswa ngabadala kumbe ngabancane ukulapha amehlo angabe eluma, ekhala kakhulu kumbe ebomvu.

Umuthi wokuqinisa umzimba ukuze umzimba ukhone ukulwa lemikhuhlane etshiyeneyo. Njalo uyancedisa ekupholeni komzimba, njalo umuthi lowu uyasiza ekunciphiseni ekuvuvukeni komzimba.

Amafutha ayande ukutshenziswa ngabomama ukuze amajwabu abo atshelele njengawabantwana, ayesebenza njalo ekuvikeleni amajwabu abantu ukuthi engatshi nxa ilanga litshisa kakhulu phandle.

Umuthi osetshenziswa ngabodokotela kumbe omongikazi. Ekusizeni abantwana abahlaselwa yimiphimbo ebuhlungu. Uyasiza njalo umuthi lowu ekuyelapheni izikhwehlela eziphambanisa ukulala kwabantwana ebusuku.

Amaphilisi asetshenziswa ngabodokotela ukwelapha izifo zengqondo. Ukunatha umuthi lowu, kungenza umuntu akhathazeke ekulaleni ebusuku kumbe aqalise ukutshaywa likhanda. Kumbe aqalise ukukhipha ngezikhathi ezitshiyeneyo ngemva kokudla ukudla.

Amafutha athengiswayo ezibhedlela kumbe emakilinika agcotshwa emajwabini abantu evikela ukuvuvuka kumbe ukuluma kwejwabu ebantwaneni lebantwini abadala.

Imihlangano eyenziwa ngabezempilakahle lapho kuyabe kulabodokotela labomongikazi befundisa abantu abatsha kumbe abantu abadala ngokuqakatheka kokuzigcina ukuze bengakhoni ukuba lemikhuhlane yengqondo

Imihlangano eyenziwa ngabezempilakahle lapho abanxusa khona abodokotela labomongikazi ukuze bebuye bezokhuluma ngemikhuhlane yengqondo engahlasela abantu njalo lezindlela zokuyinanzelela limikhuhlane.

Abomongikazi abancedisa ukusiza labo abaphethwe yizifo zengqondo, ngokubahambisa emakiliniki kumbe ezibhedlela lapho abangathola khona abodokotela labomongikazi abalolwazi lokubelapha.

Izipho eziphiwa abantwana abakhone ukumelana lemikhuhlane etshiyeneyo kumbe abakhone ukwenza kuhle ezifundweni eziphathelane lento zokuziphatha kuhle kwabantwana abancane.

Ibhakane eliyenziwa ngabezempilakahle bexwayisa ikakhulu abantu besifazana ngemikhuhlane abangaba layo. Leyi mikhuhlane bayatshengisa indlela yokuyenza ibengcono njalo lendlela yokuziphatha ngayo ngesikhathi sangkhona.

Izibhedlela lapho omama abafundiswa khona ngemikhuhlane engabe ihlasela abantwana abancane ukuze bekhone ukuyivikela njalo ukuze bekhone ukuvikela abantwana babo ukuba bengaguli kakhulu.

Imihlangano eyenziwa ngabaphathi beze mpilakahle esigabeni lapha odokotela labomongikazi abahamba khona besiyalapha abantwana abayabe begula imikhuhlane etshiyeneyo njalo beba fundisa ngemikhuhlane etshiyeneyo engaba halsela.

Izibhedlela zabantwana lapho abafundiswa khona abazali ngemikhuhlane etshiyeneyo engabe ihlasela abantwana abancane labantwana abasakhulayo ukuze bekhone ukuyivikela.

Umhlangano lapho abodokotela labomongikazi abafundisa khona abantu besigaba ngezingozi zokuhlukumezwa kwabantwana ngoba kungalunganga .Lezi zingozi zicina zibangela ukufa kwabantwana besigaba.

Izibhedlela zabantwana lapha abahamba khona besiyalatshwa imikhuhlane etshiyeneyo, ezibhedleleni lezi kulabo dokotela abavele befundele ngemikhuhlane yabantwana ukuze bekhone ukubasiza.

Imtshina esetshenziswa ngabodokotela kumbe omongikazi ukubakwazi imikhuhlane etshiyeneyo etshiyeneyo etholakala ngaphakathi kwemzimba yabantu abangomama, abangobaba kumbe abantwana ukuze bekhone ukubasiza ngcono

Ikamela elitholakala ezibhedlela lapho abodokotela abaletha khona izigulane ukuze bekhone ukubakwazi imikhuhlane le ebahlaselayo besebenzisa imitshina etshiyeneyo etholakala khona.

umtshina otholakala esibhedlela osetshenziswa ngabo dokotela kumbe abomongikazi ukuba kwazi imkhuhlane ehlasela abantu emehlweni abantu bayenza ukukhangela phakathi komtshina lowu odokotela sebebona ukuba inkinga ingabe ingaphi

Imitshina esetshenziswa ngabodokotela kumbe bomungikazi ukuthola isifo esiphakathi komzimba, esingabe sihlasela abantu abangomama kumbe abangobaba ukuze bakwanise ukubelapha ngcono.

aba odokotela kumbe abo omongikazi abakhangela ngezempilakahle abayibo abancedisa abantu abagulayo bebanika imithi kumbe bebalapha emikhuhlaneni etshiyeneyo abangabe beyigula

Izibhedlela lapho abantwana abalatshwa khona. Izibhedlela lezi zandise ukuba labodokotela abafundele ngemikhuhlane ehlasela abantwana ukuze bekhone ukubasiza kangcono.

Ezibhedlela zabomama abasanda ukubeletha, lapho abafundiswa khona ngabo mongikazi njalo labodokotela ngokuphathwa kahle komntwana omncane njalo lemikhuhlane engahlasela abantwana abasanda kuzalwa.

imitshina encedisa odokotela uma bengavula umuntu ngaphakathi ukuze bekhone ukumelapha ngesifo lesi esimhlaselayo imitshina le ingancedisa ukuvala umuntu kumbe ukumvula

Abantwana kumbe abodokotela labomongikazi abayenza ngezempilakahle lapho bedinga imbangela yemikhuhlane eminengi engabe ihlasela uzulu njalo lendlela yokwelapha le imikhuhlane

Isibhedlela lapho odokotela labo mongikazi abafunda khona ngemikhuhlane etshiyeneyo engabe itholakala phakathi kwemzimba kumbe engabe ithwele zinyamazana ezitshiyeneyo engakhona ukulimaza umzimba womuntu.

imithi ehlatshwa phakathi komzimba ngabo dokotela kumbe abomongikazi inikela imikhuhlane etshiyeneyo le mithi ingahlatshwa emlonyeni ukuze ubuhlungu bungabi khona nxa umuntu ekhitshwa izinyo

Imithi ehlatshwa emzimbeni ngabodokotela kumbe omongikazi ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo engabe ihlasela abantu. Le imithi ingahlatshwa engalweni kumbe esiswini kumbe eqolo.

Ezitolo ezitholakala emadolobheni lapho okuthengiswa khona imithi etshiyeneyo eyelapha imikhuhlane etshiyeneyo njalo imithi le ingaba ngamaphilisi kumbe amajekiseni.

Amakhabothi atholakala ezibhedlela lapho okuhlala khona imithi etshiyeneyo, imithi le iyagoqela amaphilisi kumbe amajekiseni kumbe imithi egcotshwayo emzimbeni.

Izitolo ezitholakala emadolobheni lapho amaphilisi lemithi etshiyeneyo ethengiswa khona uma imithi le ingatholakalanga ezibhedlela kumbe ema kliniki . Imithi le ayandanga ukudula kakhulu .

Amakhabothi egilasi atholakala estolweni lapho imithi ethengiswayo khona kumbe ezibhedlela lapho imithi etshiyeneyo engaba ngamaphilisi kumbe amajekiseni ezisetshenziswa ngabodokotela ukulapha abantu.

Amakhabothi atholakala lapho imithi ethengiswa khona emadorobheni. Emakhabothini lawa kungabalamaphilisi, umuthi wokunatha, kumbe uchago lwabantwana osiza abantu abagulayo labantwana abasakhulayo.

Ikhabothi ilapho okugcinwa khona amaphilisi atshiyeneyo. Lamaphilisi asetshenziswa ngodokotela lapha besipha abantu ababulawa yimkhuhlane etshiyeneyo ukuze bekhone ukubangcono, ukuze besile.

Imithi efakwa emakhabothini ngabomongikazi labodokotela eyalapha imikhuhlane etshiyeneyo engabakhona ngaphakathi kwemizimba yabantu, le mithi ingakhona ukutholaka njalo ezitolo ezisemadolobheni lapha imithi eminengi ithengiswa khona.

Ikhabothi lapho imithi ehlala khona. Imithi le ingaba ngamaphilisi kumbe imithi enathwayo. Imithi le inceda izigulani ezibulawa yimikhuhlane etshiyeneyo.

Ikhabothi etholakala ezibhedlela lapho okugcinwa khona amaphilisi amaphilisi lawa angaba ngokusiza abantu abesifazana ukuba bewanathe ukuba emzimbeni yabo ingahlaselwa yimikhuhlane etshiyeneyo.

Izitolo lapho imithi ethengiswa khona uma imithi isiphelile esibhedlela. Le imithi iyabe ibhalwe ngabodokotela emabhukwini ukuze ithengwe yizigulane.

Isitolo lapho imithi ethengiswa khona nxa imithi ingekho ezibhedlela. Imithi le iyabe ibhalwe emabhukwini ngabodokotela ukuthi ithengwe yizigulane khona bezasila.

Isitolo lapho imithi ethengiswa khona nxa imithi ingekho ezibhedlela. Imithi iyabe ibhalwe ngodokotela emabhukwini ukuthi izigulane ziyithenge khona zizasila masinya.

Umuthi onathwayo osetshenziswa ngabodokotela kumbe abomongikazi ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo imithi le iyathengiswa njalo ezitolo emadolobheni njalo imithi iyatholakala emakiliniki amancane

Izitolo ezande ukutholakala emadolobheni lapho imithi ethengiswa khona uma imithi isiphelile ezibhedlela. Leyomithi iyabe ibhalwe ngabodokotela emabhukwini ukuba izigulane ziyithenge.

Umuthi wamehlo otholakala ezibhedlela zabantu abagula amehlo , umuthi lo uyatholakala njalo ezitolo ezisemadolobheni.

Izitolo lapho imithi etshiyeneyo ethengiswa khona. Leyimithi ingagoqela amaphilisi, imithi enathwayo, imithi ehlatshwa emzimbeni. Izitolo lezi zandise ukutholakala emadolobheni.

Izitolo ezitholakala emadolobheni, lapho okuthengiswa khona imithi etshiyeneyo, Uma imithi le ingekho esibhedlela. Imithi le yiyo eithengwa yizigulane, ukuze zikhone ukusila.

Izitolo lapho amaphilisi athengiswa khona. La maphilisi engaba ngawabantwana, abantu abadala, kumbe abogogo. Ayakhona ukunathwa, eminye imithi yakhona iyakhona kuhlatshwa emzimbeni.

Amaphilisi asetshenziswa ngabo mongikazi labodokotela esibhedlela ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Leyo mikhuhlane ingabe ihlasela abantwana kumbe abantu abadala. Amaphilisi la avame ukunathwa lamanzi nxa umuntu engaqeda ukudla.

Izitolo ezitholakala emadolobheni lapho imithi ethengiswa khona uma imithi isiphelile ezibhedlela imithi le iyabe ibhaliwe ngamadokotela emabhukwini ukuthi izigulane ziyeyithenga.

Imithi ethengiswa ezitolo ezisemadolobheni, nxa eswelakale ezibhedlela. Imithi le iyalepha imikhuhlane etshiyeneyo. Imithi le ivame ukunathwa nxa umuntu Engaqeda ukudla kumbe nxa umuntu engakadli.

Izitolo ezitholakala emadolobheni lapho imithi etshiyeneyo ethengiswa khona. Nxa imithi le ingatholakali ezibhedlela. Imithi le iyancedisa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Ezibhedlela lapho omama abafundiswa khona ngempilakahle yabantwana lemikhuhlane ehlasela abantwana abancane uma bengalatshwanga. Omama laba bafundiswa ngabodokotela njalo labomongikazi.

Emhlanganweni eyenziwa ngabezempilakahle lapho abodokotela labomongikazi abahlangana khona bekhuluma ngemikhuhlane etshiyeneyo engabe ihlasela uzulu njalo lezindlela zokuvikela limkhuhlane

Imhlangano eyeziwa ngabezempilakahle lapho abanxusa khona abodokotela kumbe omongikazi ukuthi behambe labo besiyalapha abantu besigaba bebekhangela imikhuhlane etshiyeneyo bavame ukulapha abogogo labokhulu.

Imihlangano eyenziwa ngabezempilakahle ezigabeni lapho befundisa abantu besigaba ngemikhuhlane etshiyeneyo engabahlasela njalo lezindlela zokuzivikela leyo mkhuhlane ekhona.

Imhlangano eyenziwa ngabezempilakahle ezigabeni lapho bexwayisa uzulu ngemikhuhlane etshiyeneyo engabahlasela. Emhlanganweni lo abantu bayakhona ukuphiwa amaphilisi okuzivikela emikhuhlaneni ethile

Amabhakane ayenzwa ngabezempilakahle bexwayisa uzulu ngemikhuhlane etshiyeneyo abangayithola kuzinanakazana ezincane .Abantu laba bayakhona njalo ukunika uzulu izinto zokubasiza ukuba bazivikele emikhuhlaneni le.

Imhlangano eyenziwa ngabezompilakahle bezofundisa umphakathi ikakhulu abomama ngemikhuhlane eminengi ehlaseleyo. Emhlanganweni le kuyabe kulabodokotela labomongikazi belapha abomama abaphethwe yimikhuhlane etshiyeneyo.

Imihlangano lapho abantu abezempilakahle abahlangana khona ukuze bekhulumisane ngemikhuhlane etshiyeneyo engabe ihlasela abantu njalo lezindlela zokuvikela limkhuhlane.

Imihlangano eyenziwa ngabezempilakahle kukhulunywa ngemikhuhlane ehlukeneyo engahlasela uzulu njalo bekhuluma lendlela zokuvikela limkhuhlane, kwandise ukubakhona abodokotela labomongikazi.

Imihlangano eyenziwa ngabezempilakahle befundisa abantu besigaba ngemikhuhlane etshiyeneyo engabahlasela njalo lendlela zokubavikela, kulemihlangano kuyande ukuhamba obomama labantwana.

Imihlangano eyenziwa ezigabeni ngabakhulu abangabe begoqela abodokotela labomongikazi abalolwazi ngezempilakahle, befundisa izakhamizi ngemikhuhlane etshiyeneyo engabahlasela.

Abantu abangomama kumbe abangobaba abahambayo endaweni ezitshiyeneyo befundisa uzulu kumbe umphakathi ngemikhuhlane etshiyeneyo engabe ibahlasela emzimbeni yabo njalo bebatshengisa lezindawo lapho abangahamba khona beyelatshwe.

Odokotela kumbe abomongikazi abahamba ezigabeni ezitshiyeneyo besiya fundisa abantu ngemikhuhlane etshiyeneyo enjengabo tshukela leminye imikhuhlane abangayithola uma besenza ucansi olungavikelekanga.

Ezbhedleleni lapho abomama abahamba khona besiyalatshwa ngemkhuhlane etshiyeneyo engabe ibahlasela emzimbeni yabo kusetshenziswa amathuluzi atshiyeneyo ukuze imithi beyingenise phakathi kwemizimba yabo.

Amaphilisi aphiwa abantu abadala abayenza ngozocansi ukuze abasize ukuba bengakhoni ukugula kumbe ukuthola imikhuhlane abangafuni ukuba layo emizimbeni yabo .

Imhlangano eyenziwa ngabezempilakahle lapha abanxusa khona abodokotela labomongikazi ukuze bekhone ukuxhwayisa umphakathi ngemikhuhlane etshiyeneyo engahlasela abesifazane, njalo lendlela yokuvikela leyo mkhuhlane.

Esibhedleleni lapho abantu abadala abahamba besiya hlolwa ngemikhuhlane etshiyeneyo engabahlasela uma besenza ngezocansi udokotela laboongikazi bayabasiza ngokubanika amaphilisi labo asebegula .

Imihlangano yenziwa ngabantu bezempilakahle, befundisa omama labobaba besigaba labantwana njalo, ngemikhuhlane etshiyeneyo engabahlasela njalo bebafundisa ngendlela zokuzivikela.

Imihlangano lapho abobaba labo mama abafundiswa khona ngokuqakatheka kwempilokahle imihlangano le kuyabe kufundisa abodokotela labobongikazi befundisa uzulu wonke.

Imihlangano enziwa emgwaqweni lapho abantu abahamba bememezela khona ngezempilakahle ezitholaka phakathi ebantwini besifazana lebantwini abangamadoda abantu laba bahamba befundisa ngokuqakatheka kwazo.

Ezempilakahle eziphathalane abomama labobaba umongikazi bavame ukwenza imihlangano lapho befundisa omama ngokuziphatha kahle emacasini ukuze bengatholi imikhuhlane ehlukeneyo.

Odokotela kumbe omongikazi abatholakala ezibhedlela lapho abachasiselwa khona abantu abango mama kumbe abango baba ngemikhuhlane abangayithola ngokwenza ucansi olungavikelekanga.

Izikolo lapha abantu abangomama kumbe abangobaba abafundiswa khona ngemikhuhlane etholakala ngemva kokwenza ucansi olungavikelekanga, lapha bahlonyiswa ngemfundo ukuze behambe beyenceda abanye abantu.

Ukweluleka komzimba . Abantu besifazane kumbe abangamadoda abayenza imidlalo etshiyeneyo ukuze bengakhoni ukulimala uma sebedlala limdlalo yabo.

Amanzi anathwa ngabantu abayenza imidlalo etshiye neyo ukuze imizimba yabo ikhone ukusebenza kuhle bayakhunjuzwa njalo ngabo dokotela labo mongikazi ukuba bengakhohlwa ukuwanatha lawa manzil

Esibhedlela lapho okusetshenziswa khona imitshina ehlukeneyo ukuze abadokotela babone ukuba umuntu emzimbeni uqinile ngokufaneleyo ukuze ahambe ayedlala kuhle labanye abantu.

Umtshina osetshenziswa ngabodokotela kumbe abomongikazi kuthiwa yikhomp'yutha lapho abasebenza khona labanye abodokotela abasemazweni atshiyeneyo bekhuluma ngemikhuhlane etshiyeneyo.

Imitshina esetshenziswa ngabo Dokotela kumbe aboMongikazi abafundela ngemikhuhlane etshiyeneyo limkhuhlane ingaba yimikhuhlane ehlasela ingqondo njalo kumele bebekwazi imithi yokwelapha limkhuhlane.

Imihlangano eyenziwa ngabodokotela ezikolweni lapho abahamba khona besiyalapha imikhuhlane etshiyeneyo njalo besiyakhangela imikhuhlane engabe ihlasela abantwana abakulesisigaba.

Imitshina esetshenziswa ngabodokotela ukwelapha imikhuhlane etholakala ngaphakathi kwemzimba njalo lokuba kwazi imikhuhlane etshiyeneyo engahlasela abantu abangakhoni ukuyibona ngamehlo abo.

ikamela elitholakala esibhedlela lapho abantu abaulayo abahanjiswa ukuze abadokotela kumbe abomongikazi bekhone ukubahlola njalo bekhone ukuba kwazi imkhuhlane ebahlaselayo

Umtshina osetshenjiswa ngabodokotela, kumbe abomongikazi ukubakwazi ukuba igazi lihamba kuhle yini emzimbeni, ikakhulu ebantwini abadala kumbe ebantwini asebegugile, abanjengabogogo labokhulu.

Imitshina etholakala ezibhedlela ezisemadolobheni iyande ukusetshenziswa ngabo mongikazi kumbe abodokotela ukuba kwazi izifo ezitshiyeneyo ezitholakala phakathi komzimba ezingeke zibonakale ngamehlo.

Imitshina esetshenziswa ngabodokotela kumbe abomongikazi ukunika abantu imithi kumbe ukuhambisa imithi ezindaweni ezitshiyeneyo lapho abantu abangeke bekwanise ukuphumelela khona ukuthi bafike

Imihlangano eyenziwa ngabaphathi bempilakahle ezigabeni lapho odokotela labomongikazi abayabe bekhuluma khona ngemikhuhlane etshiyeneyo njalo bekhuluma lembangela yaleyi mikhuhlane ukuze uzulu ukhone ukuvikeleka.

Isihlahlana esililuba esizikhulelayo egangeni. Isihlahla lesi siluhlaza tshoko. Sisetshenziswa ngabodokotela okuthiwa zinyanga ukulapha imikhuhlane etshiyeneyo ingabe itholakala emzimbeni yabantu.

Amaluba akhula egangeni aluhlaza tshoko asetshenziswa ngabodokotela okutwha zinyanga ukwenza imithi yesintu etshiyeneyo engasiza abantu abagulayo imithi le benganatha amahlamvu angkhona.

Imithi yesintu etholakala egangeni eluhlaza tshoko, engamahlamvu esetshenziswa zinyanga ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo engabe ihlasela abantu. Leyimithi kungasetshenziswa impande kumbe amahlamvu.

Imithi ekhulayo egangeni, eluhlaza tshoko engaba ngamaluba, kumbe izihlahlana ezincane ebisetshenziswa zinyanga ukwenza imithi etshiyeneyo eyokwelapha abantu abagulayo.

Imithi yesintu ebomvu gebhu engamaluba etholakala egangeni esetshenziswa yizinyanga ukwelapha imkhuhlane etshiyeneyo. Imithi le kungasetshenziswa amahlamvu azo

Izihlahla eziluhlaza tshoko ezitholakala egangeni ezisetshenziswa zinyanga ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo ingabe ihlasela abantu bomphakathi, izihlahla lezi kungasetshenziswa amahlamvu azo kumbe amaxolo.

Imithi yesintu etholakala egangeni eyande ukusetshenziswa zinyanga ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo engabe ihlasela abantu besigaba, leyi mithi yande ukuzikhulela yodwa egangeni.

Imithi etholakala egangeni eyandiswe ukusetshenziswa sinyanga ukwelapha abantu ababulawa yizifo ezitshiyeneyo leyo mithi iyakhona ukugetshwa kumbe ukutshiwa ezihlahleni

Isihlahlana esizikhulelayo egangeni esisetshenziswa izinyanga ukwenza imithi ehlukeneyo ukwelapha abantu kusihlahla lesi kungasetshenziswa amahlamvu kumbe impande zazo.

Umuthi ongamanzi otholakala ezihlahleni ezizikhulelayo zodwa egangeni zisetshenziswa zinyanga ukwelapha imkhuhlane etshiyeneyo umuthi lo uyakhanywa ube ngamanzi ubusuthelwa ezigubhini ezincane.

Umsombo otholakala esihlahleni osetshenziswa yizinyanga ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Umsombo lo uyakhanywa ubusufakwe ezigubhini ukuze abantu bakhone ukusebenzisa kahle.

Imithi yesintu ezikhulela yodwa egangeni esetshenziswa zinyanga ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo engabe ihlasela abantu, le mikhuhlane ingagoqela abotshukela lezifo zenhliziyo.

Izihlahla lempande lamahlamvu okusetshenziswa zinyanga ukwelapha abantu abatshiyeneyo. Izihlahla lezi zitholakala egangeni kumbe izinyanga ziyazilima izihlahla zangkhona

Imithi yesintu esetshenziswa zinyanga ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Leyo mithi ingazikhulela esihlaleni njengamaluba kumbe leyimithi ingaba ngamahlamvu.

Amafutha athengiswa ezitolo, agcotshwa emlonyeni evikela ukuwoma komlomo, kumbe ukuphuma kwezilonda emlonyeni. Amafutha la, atholakala ezitolo ezikhulu ezitholakala edolobheni.

Isitolo lapho imithi yesintu ethengiswa khona leyi mithi ilapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni njalo yandise ukwenziwa ngezihlahla ezitholakala egangeni

Imithi yesiNtu etshiyeneyo esetshenziswa zinyanga ukwelapha abantu abadala kumbe abancane leyi mithi ingatholakala ezihlahleni kumbe igejwe laphansi kumbe iyakhiwa ingamahlamvu.

Isihlahla esincane esiluhlaza tshoko ,esizikhulela sodwa egangeni. Esisetshenziswa zinyanga ukwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo engabe ihlasela abantu besigabeni.

Imithi yesintu esetshenziswa zinyanga ukwelapha imkhuhlane etshiyeneyo, leyo mithi iyazikhulela yodwa egangeni, ivame ukuba lamahlamvu aluhlaza tshoko njalo ivame ukuba amahlamvu lawa kube yiwo asetshenziswayo.

Amaluba kumbe amahlamvu asetshenziswa ngabodokotela besintu ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo eyabe isehlule abodokotela beskhiwa. Amaluba la ayasikhulela wodwa egangeni.

Izihlahla ezisetshenziswa yinyanga ukwelapha imkhuhlane etshiyeneyo izihlahla lezi zilamahlamvu aluhlaza tshoko njalo izihlahla lezi zithathiwa amahlamvu kumbe impande kumbe amaxolo ukwenziwa umuthi.

Izihlahla ezikhula egangeni eziluhlaza tshoko ezisetshenziswa ngabodokotela besintu okuthiwa zinyanga ukwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo. Izihlahla lezi kungasetshenziswa amahlamvu azo kumbe impande.

Imithi yesintu ekhula yodwa egangeni esetshenziswa zinyanga ukwelapha imkhuhlane etshiyeneyo. Leyo mithi iluhlaza njalo kuvame ukusetshenziswa amahlamvu kumbe impande zayo.

Imithi kumbe izihlahla ezincane eziluhlaza tshoko, ezitholakala egangeni ezisetshenziswa zinyanga ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo, ishlahla lesi kunganathwa amahlamvu aso kumbe impande.

Izihlahla ezitholakala egangeni ezilameva eziluhlaza tshoko ezisetshenziswa zinyanga ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Izihlahla lesi kungathathwa amahlamvu aso kumbe kusetshenziswe impande.

Imithi yesintu esetshenziswa ngabodokotela okuthiwa zinyanga. Leyi mithi ingaba ngahlamvu aluhlaza tshoko azikhulela wodwa egangeni. Lawa amahlamvu lawa angacolwa ukuze ekwanise ukwenza imithi.

Izihlahla ezincane eziluhlaza tshoko ezitholakala egangeni kumbe ezilinywa zinyanga ezelapha imikhuhlane etshiyeneyo izihlahla lezi kungasetshenziswa amahlamvu azo.

Imithi yesintu ezikhulela yodwa egangeni . Imithi le ingaba yizihlahlana ezincane eziluhlaza tshoko. Lapho izinyanga ezibuya khona ukuzokha amahlamvu okuze zikhone ukwenza imithi ezifuna ukuyenza.

Amaluba alobuhlaza asetshenziswa zinyanga ukwenza imithi etshiyeneyo ukwelapha abantu. Amaluba la ayazkhulela wodwa egangeni kumbe bayakhona ukuwalima.

Imithi yesintu elinywayo kumbe ezikhulelayo yodwa egangeni eyizihlahla eziluhlaza tshoko ezisetshenziswa zinyanga ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo engahlasela obaba kumbe abomama

Imithi yesintu ekhula yodwa egangeni esetshenziswa zinyanga ukwelapha abantu ngemikhuhlane etshiyeneyo. Imithi le ingabe ngamahlamvu aluhlaza tshoko. Kungasetshenziswa amahlamvu kumbe impande kwenza umuthi wakhona.

Izhlahla ezkhula egangeni, eziluhlaza tshoko, lezisetshenziswa zinyanga ukwelapha imkhuhlane etshiyeneyo. Izhlahla lezi zilamahlamvu aluhlaza tshoko, njalo lawo mahalamvu yiwo asetshenziswa ekwelapheni abantu.

Izihlahla ezilinywa ezinyanga ezizisebenzisayo ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo engabe ihlasela abantu phakathi kwesigaba. Izihlahla lezi kwandiswe ukuba zisetshenziswe amahlamvu azo kumbe impande.

Isihlahla esizikhulelayo sodwa egcekeni kumbe emayadini ezindlu zabantu .Ezisetshenziswa zinyanga ukwelapha imkhuhlane etshiyeneyo. Isihlahla lesi siluhlaza njalo amahlamvu aso kumbe impande ayakhona ukusetshenziswa ekwelapheni imkhuhlane .

Amahlamvu atholakala egangeni aluhlaza, asetshenziswa zinyanga ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo, amahlamvu lawa lingakhona ukuba bewaxhwathise ukuze abantu benathe umuthi wang'khona.

Isihlahla esizikhulela sodwa egangeni kumbe esilinywayo yizinyanga. Sisetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Isihlahla lesi siluhlaza tshoko njalo kuyakhona ukuba kusetshenziswe amahlamvu aso kumbe impande.

Izihlahla kumbe amahlamvu alinywa ngabodokotela besintu okuthiwa zinyanga ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo ingabe ihlasela abantu besigabeni, izihlahla lezi zivame ukuzikhulela zodwa egangeni.

Izihlahla ezikhula egangeni zisetshensiswa yizinyanga ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo engabe ihlasela abantu emzimbeni yabo izihlahla lezi zibizwa ngokuthiwa yimithi yesintu.

Imithi esetshenziswa ngabo dokotela abesintu okuthiwa zinyanga, kwelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Le mithi iyande ukuzikhulela yodwa egangeni ingaba ngamahlamvu kumbe impande.

Insimu lapho izinyanga ezikhona ukulima imithi etshiyeneyo eyesintu eziyisetshenzisa ukulapha izifo ezitshiyeneyo ezihlasela abantu abesigabeni lapho inyanga eyabe ihlala khona.

Umhlobo wamaluba osetshenziswa zinyanga ukwelapha abantu abahlaselwa yimikhuhlane etshiyeneyo . Lomhlobo wamaluba wandise ukutholakala egangeni njalo uyandise ukusebenziswa zinyanga ekuncedeni abantu esigabeni.

Izihlahla zesintu ezitholakala egangeni, ezisetshenziswa zinyanga ukunceda kumbe ukwelapha abantu ababulawa yizifo ezitshiyeneyo esigabeni

Umhlobo wesihlahla ongumuthi wesintu otholakala egangeni osetshenziswa zinyanga ukulapha abantu abadala kumbe abantwana abangabe bebulawa yizifo ezitshiyeneyo emzimbeni yabo.

Imithi yesintu etholakala egangeni esetshenziswa zinyanga ukunceda abantu abadala loba abantwana ababulawa yizifo ezitshiyeneyo. Leyi mithi yandise ukungasetshenziswa ngabodokotela abalezinsuku

Imithi yesintu esetshenziswa ngabodokotela besintu okuthiwa zinyanga. Leyimithi yandise ukuba ngamaluba azikhulela wodwa egangeni. La maluba engalapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Imithi yesintu etholakala egangeni esetshenziswa zinyanga ukunceda abantu ababulawa yizifo ezitshiyeneyo, leyi mithi iyakhona ukugejwa kumbe ukukhiwa ezihlahleni.

Iganga elitshengisa imithi yesintu esetshenziswa zinyanga ukwelapha izifo ezitshiyeneyo njalo ukunceda abantu ababulawa yimikhuhlane etshiyeneyo esigabeni.

Imithi yesintu etholakala egangeni kumbe ekhona ukuhlanyelwa ngabodokotela besintu. Leyimithi incedisa ukwelapha izifo ezitshiyeneyo ezihlasela abantu.

Imithi yesintu etholakala egangeni esetshenziswa zinyanga ezitshiyeneyo ukunceda abantu ababulawa yizifo . Leyimithi iyandise ukungasetshenziswa ngabodokotela ezibhedlela.

Izihlahla ezisetshenziswa zinyanga ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo engabe itholakala ebantwini abadala kumbe ebantwaneni abancane leyi yi mikhuhlane ingabe igoqela abotshukela leminye etshiyeneyo.

Izihlahla ezikhula egangeni ezisetshenziswa zinyanga ekwenzeni imithi yokulapha abadala kumbe abantwana emikhuhlaneni etshiyeneyo engabahlasela.

Izihlahla ezisetshenziswa ngabo dokotela abakudala ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo, leyi mikhuhlane ingakhona ukuhlasela abadala kumbe abantwana, imikhuhlane izihlahla ezingakhona ukuyelapha ngabo tshukela leminye eminengi etshiyeneyo.